Ekikko ekiri wakati w'ensozi eziri erudda n'erudda era nga kirabika enkuba eruddewo okutonnya, sinakindi ng'ekifo kino kirwawo okufuna enkuba emala. Ebitiititi ebirabika nga byo byamanyiira embeera y'omusana biri wakati mu kikko era bimpi ddala, si biwanvu ekimala. Omukka gusobola okulengerwa amabega eri nga kirabika waliwo ensikosiko eyokeddwa.

Enseenene zisiikiddwa ne zibaako we ziteekebwa nga bataddemu obutungulu obutali busiike ziyina we ziteekeddwa era nga zirabika nnyingiko ng'ate si nsiike nnyo nga zirindiriddwa oyo azeetaaga okubaako ky'azikozesa enseenene kawoomera.

Ebizimbe ebikadde ennyo nga n'ekisinga okulabika ke ka ttooyi ate nga mu mbiriizi zaako waliwo kasasiro ayiibwa awo, kirabika ebizimbe bino we biri kabuga kakadde nnyo era akatalabiriddwa nako bulungi nga n'obulamu bw'abantu abayinza okuba nga bawangaalira wano buli mu katyabaga.

Emikono egirabika nga girina kye gisimba mu ttaka era ng'obuntu bwe gisimba bwa kiragala nga bulabika bukyali buto ddala nga buteekebwateekebwa oboolyawo okukula. Emikono gino giri ebiri nga nnannyinigyo ye tasobola kulabibwa ali bbali naye nga alabika nga albika ng'alina by'akola mu kibookisi omuteereddwa ettaka okukuza obumwera buno obukyali obuto ennyo.

Abavubi bali mu nnyanja wakati obudde obw'ekiro naye nga kwa mwezi. Eryato liri mu kizikiza nga lisiikiriziddwa tosobola kuliraba naye olw'okuba nnyanja, abantu bano tebayinza kuba nga bayimiridde ku bbanga. Wateekwa okubaawo akaato ate abantu bano bateekwa kuba bavubi kubanga balabika nga bayina bye bateekateeka mu nnyanja, oboolyawo nnyinza okugamba nti basuula butimba. Obudde bwa kiro naye obudde butangaala ku nnyanja.

Omusajja n'omulenzi bakutte obukampa bwabwe kwe babadde bazannyira, kwe babadde beesobolengeza ku mazzi era kabe kiti balabika bakooye nga bafuuma amazzi bagatambula bagavaamu, era wano we bali amazzi mangi bakutte obwato bwabwe obwo kwe babadde baseeyeeyeza nga balabika bagenda kufuluma amazzi, amazzi galabika bulungi mu kkala eya bbululu era n'obudde si bubi.

Akasiisira ak'essubi akeetooloovu akalabika obulungi nga kali emabbali awo era keetooloddwa ensikosiko ate wali waliwo akafumbiro, emabega waliyo obuti, waliwo n'akati akalabibwa nga kali bbaliko eri ewalako; eri emabega ddala eri ewala osobola okulengera eggulu nga lyetadde bulungi. Akasiisira kano abakasulamu bonna tewali n'omu alabikako.

Omwana muwala ali mu kifo ekirungi ekiyonjeddwa obulungi nga wansi waliwo emikeeka era ng'akutte ekyanzi n'emabega waayo n'emabega we waliyo ebyanzi mwe basundira amata aga bano bannaffe abamanyiddwa nga abalaalo naye ekifo kiyonjo bulungi n'oyo alabika ng'asunda mata oba ng'ava kusunda mata naye alabika bulungi era nga muyonjo era nga n'endeku oba eki oba ekita mwe bakoledde amata gano nakyo kirabika bulungi.

Ebitabo ebitegekeddwa obulungi nga waggulu waliyo akatabo ke tuyinza okuyita diary ate nga kuliko n'ebitabo ebirala ebiri wansi n'akatabo ke tuyinza okugamba nti bakawandiikamu ebyo bye bejjuukirizaamu biteekeddwa mu kifo ekiri ku mmeeza ate nga waggulu waakyo waliyo enteekateeka ennungi ebitabo bino kwe bituuziddwa wabbali waliwo obuntu bubiri obulabika nga bwa kunyumisa ekifo awali ebitabo bino.